Mundau dzega dzega munofanirwe mune muntu unokwanisa kunge eifundisa ana adodori asati oenda kuzvikora ovafundiswa magariro uye nematambiro angaita ngeamwe.

Antu anofanirwe kupota eifundisa ana adodori eiabata ngemazvo eiapa chikafu chine utano. Ana eipfekavo nhumbi dzakacha dzakayambidzika, uyezve veigara veiita mitambo kuti dzikure akagwinya.

Kuzvikora kuri kufundiwa. Izvo zvinodakadza yaamho kuti azhinji ana ari kufunda zvizhinji izvo zvinoita kuti ramangwana ravo rigokwanise rakajeka.

Ana efundo dzokuporaimairi anofana kugara akatariswa akatariswa nguwa ngenguwa ngekuti ana angazokwanisi kuchengetedza mitemo pasina anopota eivayeuchidza nezvemutemo.

Ana adoodori anoenda kuzvikora tinokurudzira kuti agare ndau dzawo dzekufundira dzakayambidzika zvinoitira izvo kuti asabatwe ngezvirwere zvakaita seukosoro.

Ana adoodori eshe ekuzvikora zvepashi anofanire kugara akangoongororwa ngeadzidzisi ngekuti dzimwe ndau dzeanotambira dzingangokonzera njodzi. Hino adzidzisi anofanire kugara eitarisa ana ivavo kuti aasi kuenda panzvimbo dzinoita kuti akonzere njodzi here.

Ana anoenda kuzvikora anofanirwe kugara eifunde mitambo yakasiyana-siyana. Kuitira kuti agare mishuna yavo yakagwinya peshe paanenga ari. Zvoderedzawo kuti abatwe ngemitenda yakasiyana-siyana inobata ana adoodori.

Madhodha, majaya ngemhandara, anofanirwa kuenda kuzvikora kunofunda, wazhinji wemumakanyi awana bundutso ngekushaya choni, ngekushaya fundo.

Ana echikora anofanirwe kunge einda kuchikora ngembuwa kozi amweni ana anozoenda kuchikora asina chokudya zvinoita kuti utano hwawo unoderera ngekuti anenge asina chekurwa chakakwana, abereki anofanirwa kupa ana awo chikafu chekurwa mberi.

Ana ekuzvikora zvepasi anofanirwa kubatikirwa kuti ana adoridori aziyi chinonzi mutemo saka kubeni anofanira kugara akaonekwa ngearairidzi awo.

Ana ese ezera rinofanirwe kunge reienda kuchikora, adodori, ngatiakurudzirei afarire kuenda kunofunda zvona zvinoita kuti ramangwana ravo rive rakajeka.

Ana edzidzo yepasi anofanire kuziya zviro zvaanofanire kubata zvinoenderana ngemitombo inoshandiswa ngevadzidzisi kuti veiaonesa ana aafaniri kunge eingobate ngekuti ana aazii kushanda kwazvo.

Ana adodori anofanire kugara eiyeuchidzwa mitemo inoteedzerwa pachikoro uyezve ngaadzidziswe ngaapiwe fundo pamisoro pekugara ndau yawo yanodzidzira yakayambidzika nguwa ngenguwa.

Ana adodori ekuzviikora ezvepashi tinoti afundisi eana iwawo ana afaniri kufunda mundau dzinemagetsi ngeuti azvizi kunaka kuana injodzi hurusa inoita kuti tizogone kana kurasikirwa ngeana echikoro.

Ana adodori efundo yepashi anofanirwe kunge eidzidzira mundau dzakanaka ndau dzakayambidzika nekuti ana adodori aana chaanoziya sakei anofanirwe kupota eibetserwa ngeadzidzsi kugara ndau dzawo dzakayambidzika.

Chikora chakabanaka ngekuti ama anobafunda zvakasiyana siyana zvehupenyu kuti vazorerukirwe ngehupenyu mune ramangwana ravo ravanenge vava.

Antu zvakanaka kuti abashingirire kubva kubva ngepasi antu anofana kunge eishingirira kuitire agoonawo zvakanakira kufunda ava mberi kwavanenge veishandisa michina yega yega.

Anoenda kuzvikora zvedera dera anokwanisa kushingirira kusvika iyoyo anofanirwa kushanda nemazvo uye zve kuitira mushandira pamwe nevamweni kuitira kuti peshe panoshanda anobatsirwa nevamweni zvoita kuti akwanise kuzozvishandisa mune ramangwana rawo.

Anhu ane mari, neanhu anowana, tinoakumbirawo kuti amweni anofanire kupotawo, eibatsira ana echikora ngemabhuku kana zvinyoreso, kuti ana azhinji agobetserekawo, bhikhozi amweni abereki awo, aakwanisi kunge eitengera ana mabhuku.

Ana anoenda kuzvikora zvedera anofanire kushande nesimba uyezve anofanirwe kuendawo ane zvekushandisa zvakakwana kutiraya nekuti aenderane mberi ngekufunda ngeamweni kozi mwana aafaniri kuzosara nekuti anenge asina zvekushandisa .

Ana anokuridzirwa kuti ange eifundira mabasa emaoko apo anoenda kuzvikora kuitira kuti azopedza chikora anenge ane ruzivo rekukwanisa kuzviitira mushando .

Ana anoenda kuzvikora zveku sekondari uyezve ana anoenda zvikora zvedera, anotibhuira kunaka kwazvo ngekuti unotoona kuti anozobveko aine ruzivo rwakawanda rwendaramo uye eigona kuzviitire mabasa emaoko zvinoita kuti ndaramo yawo izokwanise igoendera mberi mune zvakanaka.

Ana ekuzvikora zvekudera anosangana ngezvito zvakasiyana-siyana. Uko kwavanodzidzira mabasa emaoko mishando iyona iyi inoita kuti angozviraramisa mundau dzavo.

Ana eku zvikora zve dera dera ano sangana ngemu fundo yaka siyana siyana uye anonoita mabasa e maoko asi eito funda zvakanakira kuti anozo kwanise kuzozvi shandira kana einge apedza dzidzo yavo.

Anhu ana anoende kuzvikora zvedera kunyanya asikana anofanire kupota eibatsirane ngeamweni uyezve kupota einasira Zveshe zvinoiTwe ikweyo zvaka zvakanaka yaampo ngekuti anofunda mabasa emaoko ayo anozoararamisha ngemhuri mundaramo dzawo.

Ana anoenda kuzvikora zvedera dera anofanira kunge eishanda ngesimba uye eiziya chinangwa chaanenge vafambirako kuitira kuti vapase vakone kuriritira mhuri dzavo nevabereki vavo mukati mwendaramo yavo.

Anhu amweni kuzvikora zvedera zvemhando yepamusoro anonodzidza zvakawanda kusanganisira matauriro nemagariro anoitwe ngezvedzidzo yeupenyu.

Aberwki ane ana anoenda kuzvikora anofanurwa kushingurira kuti ana awo apihwe zveshe zvakakodzera kuti ashandise ngekuti mazuva ano mwana anofana kuenda ane muchina yakakodzera kufunda inoita asazosara kumashure panofunda umweni.

Antu eshe anoende nefundo kusvika kudzidzo dzekumusorosoro anokurudzirwe kuti ashande ngesimba kuitira kuti achipedzise ngezvekufunda awonewo pasa.

Anhu anoenda kuzvikora zvedera tinovakurudzira yambo kuti vazoita mitambo yakasiyana siyana Mitambo imweni yavanozoita yakanakira kuti inozopa ndaramo mukati mehupenyu hwavo uye Izvi zvinoita agova neruzivo.

Ana anoenda kuzvikora anofanira kuende aine nhumbi dzinoitwa kuti adzivirirwe kuzvirwere zvakasiyana siyana kubudikidza ngenguva yekuti kune mitenda inopararira uyezve une fundi yeruzivo urwu.

Antu anosizirwa kuti achinge aenda kumifundo afunde ngemazvo pakufundapo anogara nzvimbo dzanenge achifundira dzakayambidzika. Pakufunda ana anokurudzirwa afunde ngemazvo afunde ngesimba.

Antu vosvike kuzvikora zvedera anoona kukosha kwefundo kukosha kwedzidzo ngekuti ikweyo ndiko kwavanotange kufunda zvinovabetsera mundaramo yavo kwehupenyu hweshe.

Ana ane ekuzvikora anofanira kugara ndau dzawo dzaanofundire dzakayambidzika. Izvo zvinoita kuti njodzi, pavanobata zvavanenge veishandisana navo vavanoshanda njodzi dzinoita shomana.

Ana anoenda kuzvidzidzo zvedera anofanirwe kugara, eishingirira ngechikora uyezve paanonyore mazama, anofanirwa kutora mazama nge ngemwoyo wose, ngekuti mazama ndiro gwara ,uyezve ndiyo inozoita kuti uve nechakanaka muupenyu.

Antu anoenda kuzvikora kuti ashande nesimba amweni anoita dambudziko rekuti asvika kuzvikora oita zvekutamba nechikora izvi zvoita kuti amweni anenge arasika gwara rawo asingachaiti zvezvikora zvoita kuti hupenyu hwavo hupinde mushango.

Anhu anofanire kugara ndau yaanofundira yakachena nguwa ngenguwa. Ainongera mapepa, eichekera uswa yeigara iri upfupi kuti igare yakashongedzeka izvo zvoratidza kuti pane ana arikufunda huye eifundawo ngezveutsanana.

Vantu tinovakurudzire kuti aendese ana awo kuzvikora. Kuzvikora hakudzidzwi ngezvemabhuku basi asi ana anodzidza kusangana ngeanhu akasiyana siyana. Anofunde kuite mitambo yakasiyana siyana.

Ana ekuchikora anofanire kunge ane chidokwa dokwa chekuita uyezve ane chidokwa dokwa chekugara ndau dzawo dzakayambidzika, uyezve kushingirira kuzvikora kuitirani kuti agowe neramangwana rakajeka.

Ana anoenda kuzvikora anofanirwa kufunda Akayayira kuvadzidzi vavo kuitira kuti zvanofundiswa agozvibata agozvishandisa mune ramangwana rawo kuitira kuti ndaramo yawo igonge yakajeka eizokwanisa kushandira vabereki vavo nemburi dzawo.

Ana ekuzvikora panguwa iyo yavanenge veinyora mazama anofanire kunyasakuita nemoyo, vanofanire kunyatsokuita ngepfungwa zveshe asatore zama sechiro chisina basa ngekuti zama ndiro rinoratidza kuti zveshe zvaunenge weifunda unozviziya ere.

Abereki anofanirwe kupa ana chikodzero nezvishandiso zvinodiva kudzidzo yepamusoro. Kuitira kuti ana edu asasarire mumashure amweni panenge eienderera mberi ngezvidzidzo zvavo.

Antu anofanirwe kushanda ngesimba paye paanenge ari kuzvikora ngekuti kuzvikora kwakabaanaka ngekuti unofunda zvakasiyana-siyana. Unofunda kunyangwe nzira dzekutaura nadzo ngeanhu.

Antu emuzvikora adzidzi ngeadzidzisi anofanirwe kugara eigadzirisa kuona kuti paanodzidzira pane here panobuda mvura yakachena. Uyezve zvimbuzi zvavo zvinogara here zvakachena kuitira kuti agogara eichengetedza utsanana.

Ana ezvidzidzo zvepasi anokurudzirwe kuti ashande ngemazvo ashande ngesimba muzvidzidzo zvawo agokwanise kurnderera mberi ngefundo kuti ramangwana rawo rigowa jekera vawe neupenyu hwakanaka.

Ana echikora anofanirwa kugara ndau dzavo dzeku fundira dzaka yambidzika nguva nge nguva chinoitire kuti utachiona usange wei pararira eyidzidza kugara ivo vaka shambidzika nguva nge nguva.

Ana anofanirwe kukurudzirwa kuti aende kuzvikora, ngekuti kuzvikora anofunde zvakasiyana-siyana. Anofunde tsika ngemagariro, tsika dzekutaura nadzo ngeamwe.

Ana ekuzvikora anofanirwe kufunda ngechido chose kuti abudire peshe paanofunda. Zvinoite kuti agone remangwana rakajeka ava nemisevenzo inozovararamisa muupenyu hwavo.

Ana echikora anofanirwe kunge eidya chikafu chineutano uyezve anofanire kunge eisimbirira ngekurya, nekuti weikura unofanirwa kunge unehutano hwakasimba. Uyezve weirya chikafu chinopa simba ngekuti weikura unopota weiitawo mabasa anoda simba rakawanda.

Ana ekuzvikora zvedera anofanirwe kunge aine zvakakwana mufundo dzavo nekuti zvinokonzera anenge asina zvakakwana, zvinokonzera kuti asarire kumashure panyaya dzefundo yawo zvoita kuti asaenderera mberi ngefundo.

Ana echikora anofanire kugara eipuwa fundo anofanire kudakari aine chidokwa dokwa nechikora nekuti chikora ndonhaka yeupenyu dzidzo inhaka yawo Nhaka yendaramo yawo yemu yekusingagume ngekuti inozovadetsera pavanenge veifunda mundau yaachazogara neamwe aachagarisane nawo.

Ana anoyenda kuzvikora anofanire kupota eyita mitambo yakasiyana siyana, kuti zvivafambire zvakanaka, mundau ngezvewutano wawo, eyifundira kubatana nge amwe nguwa ngenguwa.

Ana anoende kuzvikoro anofanire kufundiswa ngezveutsanana kutirani kuti peshe paanenge eifunda aziye kuti ndau dzekufundira dzinofanire kugara dzisina mapepa nharaunda dzeshe dzakachena.

Ana ekuzvikora anoshandisa mitombo imweni kuite zvaanoita asi paanoshandisa mitombo iyona anokurudzirwa kuti ange akapfeka zvinodzivirira njodzi ngekuti imweni mitombo inobvira.

Adzidzisi kuzvikora anofana kutora ana ese seana amwechete aafani kunge eisarudza kuchikora uye mukufundisa anofana kuti aone kuti mwana weshe uri kuteerera here uye uri kuenderana ere nezviri kufundiswa.

Ana echikora achinge aenda kuzvikora anofanirwe kuteerera arairidzi awo agoishanda ngemazvo kuti agobudirira muzvidzidzo zvavo.

Ana anoende kuzvikora anokurudzirwe kunge eite shungu ngokuerenga nguwa nenguwa, afanirwi kupata ngokuti kutamba kuzvikora kutamba noupenyu wake wemangwana zvinoshaishe ndaramo.

Ana ekumafundo ederadera anobakombidza kuti anhu akabvira kudhaya eishaunda ngesimba asi amweni asvika ikweyo anorashika ngekutira zvinodhaka izvo zvidingakurudzirwi kumwana wechikoro.

Antu anoite zvefundo dzidzo dzedera-dera anofanirwe kutore dzidzo idzodzo ngesimba ngekuti ndiyo dzidzo inozoita kuti uwane mushando wekuti uzoraramisa mhuri ngeabereki ako.

Ana anoite zvidzidzo zvedera anofanirwe kunge aiziva kuzvibata, aiziva kuti anofanirwe kuite zviro zvavo ngenguva. Ngekuti kudzidzo iyi yedera akuna munhu unonga eifoseredzwa kuite chiro asi ukasaite chiro chona zviri paupenyu hwako.

Antu anoite ngezvekurapa antu, antu anoite nezveutano anofanirwe kunge akabva nekumayunivhesiti, kuzvikoro zvedera akanyatsofunda nemazvo kunge aneruzivo rwezvekurapa antu.

Vana vanoenda kumayunivhesiti anofanirwe kushanda ngesimba uyezve asasvike kona osvika ovarairwa, anofanire kuziva kuti akasiye abereki kumhatso. Vabereki akashinga kuti aendeko sakei anofanirwa kushanda ngesimba kuitirawo kuti ramangwana ravo rijeke azonge eyiraramisa abereki.

Aberekeki anofanirwe kukurudzira ana awo ashande nesimba asvikewo kuzvidzidzo zvekumusoro-soro ngekuti uko ana anofunda mabasa emaoko zvinoita kuti azowana chekuita mundaramo dzawo.

Ana tinovakurudzira kuti paanoende kuzvikora zvedera dera vashande nesimba, uyezve iyambiro yekuti aende kuzvikora zvepadera dera ngekuti anofunda zviro zvakasiyana siyana zvakaite sekuita mabasa emawoko.

Michina inoshandiswe neana anenge aidzidza inofanirwe kuti michina iyona yakaongororwa kuti inoshanda zvakanaka ere. Uyena michina iyi inofanirwe kuti yeigara yeiyambidzwa nguva ngenguva kuti isa kasire kufa.

Anhu ekuzvikora zvekumayunivhesiti, anofanirwe kugara ndau dzavo dzekuyaya dzakayambidzika, uyehe oziya utsanana pese paanogara ari.

Ana eshe achiri kuita zvemufundo anosisirwa kuti afunde nemazvo ngekuti kumaunivhesiti mberiyo kune zvakakwanakira kunoita kuti ugozowanawo basa rine muturo.

Antu anoende kuzvikora zvedera anofanire kugara akateerera arairidzi awona uyezve eigoshandisa ruzivo ngefundo yaanenge audzwa ngemazvo kuitira nekuti zvizoadetsera mundaramo yawo yaachazorarama.

Muzvikora munofanirwa kunge muine utsanana mayaya ose akaiswe mumabhini. Izvi zvinoderedza kutpukira kwezvirwere ,vana vazhinji avabatwi ngezvirwere

Fundo dzekuInivhesiti dzakabaanaka, ngekuti akuna munhu unomanikidzwa kana kuti unombunikidzwa kodzero dzake pane zvese zvaanoita asi aufanhi kurasa gwara remitemo yepa chikora.

Antu ekuzvikora zvedera anofanirwe kugara mundau dzavo dzaanoyaya. Anofanira kugara zviro zvavo zviri pandau. Zvinhu zvavo zvakarongedzwa zvakanaka zviratidze utsanana ,zviratidze kuti muntu uyu wakarongeka pazviro zvake.

Ana ese ekuzvikora zvakanakira kupota eimboenda kudzimba dzekuerengera izvo zvinoita kuti fundo dzawo dziwedzereke. Fundo dzawo dzivandudzike ngekuda kwekuerenga mabhuku akasiyana-siyana.

Ana anobudirira kusvika kumifundo yekumayunivhesiti anofanirwe kushanda ngesimba kuti agochinja ramangwana rawo sezvo anenge ashingirira kubva pashi.

Antu ekuzvikora zvedera anofanirwe kunge eienda kuchikora aine michina inodikanwa ikona yekushandisa yakakwana uyezve zvinoita kuti akuendera mberi ngefundo

Antu anoende kunofunda kuzvikora zvepadera dera vanofanirwe kuzvitora ngesimba uyezve eishanda nesimba kutsvake kuti agobudirire muzvidzidzo zvavo kuti ramangwana ravo rive rakajeka

Ana ekuzvikora zvedera-dera, anofanirwewo kugara eiziya utsanana, ngekuti amweni anogara zviro zvavo zvisina zvisiri pandau ,zvakamwararira pese-pese. Sakeni, abereki anofana kufundisa ana awo utsanana.

Antu anofunde kuzvikora zvedera-dera izvo anofanirwe kugara ndau dzavo dzakashambidzika nguva nenguva. Uswa anofana kugara hwakadimburwa uye nemarara anofanire kuisa paakakodzera. Idzi dzinofana kugara ndau dzeshe dzakashambidzika.

Ana anoende kuzvikora zvekumayunivhesiti anofanirwe kugara eiita zvihambiro kwete kuti anoswera akagara pabanze asina zvaanenge eiita. Sakei anofanira kungoziva chihambiro vogare veifunda ngeshungu.